Dek tye ka cek i keno yen keno yen man kiteno atena ki tye ka tedo kwede ki yen yen mukene tye matino mukene madwongo.

Nam man dit mada yeya tye ka ngwec i nam man yeya man tye ki bandera me lobo Uganda pol bene tye ka nen.

Kacat man tye ki nyig yadi mapadipadi ka cat man tye ki labolo me acata tye ki muyembe mucek bene tye bene ki okono ma in igamo in kikomi ci itedo.

Latin an ocibo baskette iwi lam basketi tye ki nyanya mukene omako i cinge tye ki cene icinge bene alip aryo en tye ka cato nyanya man acata.